hedeweelchoo dano agarooshsheeti hedeweelcho dano agarooshsheetiniimuweete manchi beettira bapatteho qarri iillanno yanna ikkeho daafira konne qarri iillaasikkigete qooxeessasino umosino dancha gede agadhanno mancho hedeweelcho dano agarooshsheetini woshshineemmo

tini ispoortete ispoortete yiniimmo beeti xa yannara ispoorte manchi beettira lowo horo uyitanna hattuno babaxxiyo garinni bisinke aanano ikko ninke aana babbaxxo hee're ikkirono te isipoortinni kunni xibb huna dandiiniimmo garaati

kuni xagichoho xagichoho yineemmo weeti babbaxxyo garinni mannu xissame kaentinni adhannoha ikkanna kuni xagichino lowo geeshsha manna hoorsannoha ikkihu daafo konneno xagichoho yine woshshineemmo

kuni giirate dano gargarranni bayichooti hattono yineemu beete giira kalaqanteoqqooxeessira mannu gamba ye kaeentinni hattono bapaxxiyoo bayichiinni giira huntannore bayirooddi woshshatenni hunnanni doogoote yaate

kuni quchumu doogonna buussate hatto noyi neemmo weyite wolu darginni wole darga ha'rate horonsi neemmo buussa ikkitaanna tebuussa kayinni qooxeessingera lowo horo uyitaano daafira cawagiya danchaho

tini sagalete murooti sagalete murootineemmo beete itate horoonsi'neemmotanna hattono laalcho ikkite qinaabbe shiqqannota tenne manchi beetti itate horoonsi'rat ikkiteho daafo sagalete murootiine woshshineemmo

kuni trwa trawa nmm beete woluwiinni woluhosa anno yannara koenne gabajjanno daafira kunni 0 1rw yine goshshieemmo kunino bbgushon gabajj

tini sioortesipaasipoorte shikinshanni mireersh tinimmuweeti mittu beetti wembeetto baara wiidira fulate hasido yannanni kayinsi hadhannu geeshsha assinanni loosooti yaate

ini saadate ceattoote saadate ceattooti yineemmo beete duucha saada gambassine milienni ce'neemmoa ikkironna mittee allaa'lineemmoa ikkiro tenne saadate ceattooti yine woshshineemmo

kuni umi dirimi rosu miniiti umi dirimi rosu miniiti yiniimmo beete e umi dirimi rosumine rosanno qaaquulli shiimaaddanna hattono marquulle ikkitino daafira konne rosimine umi dirimi rosumine yine woshshineemmo

hospitaale woy fayyimmate minna kuri hospitaalenna fayyimmate minna yinee mori manchi beettira lowo kaallo uyitannore ikkitanna e kurino qooxeessingera jawa horo uyitannoreeti

kuni qaaquullu akimeeti yinannibeete qaaquulleho kaa'looshshe assannoha hattuno babbaxxiyo garinni qaaquulleho gabajjo iillita yannara dure mare kaeentinni qaa'looshshe assanno mancho qaaquullu akime yine ushshinn

kuri baattoo loosidhe saadha ce'e galtannoreete hattono yineemmuweeti loosoonsano baattoonsano loosidhanni heedhe hattono saadansano ce'anni heedhanno manna togo yine woshshineemmo

kuni jajjabbaanna ishine hunnanni kaameela ikkanna jajjabaanna ishine yinemmo weete babbatteo darga nooha qooxeessinkera gambasini kuonsoonni ishinna hunanno kaameela ikkanno yaate

koonforaansete koonfiraansete yineemmobeete duuchu manni babbaxxiyo quchu manni mitto bayicho woy mitto qooxeessira gamba yee kaeentinni xaadooshshe asse kae hasaawa hasaawanno garanna hattuno babbaxxiyo hedo sooriranno gara dkoonforaansete yineowoh

hidebeelcho dno agarooshsheeti hidebeelcho dano agarooshsheeti yiniimmo beete manchi beettira babbaxxiho qarri iillannoha ikkanna kunne qarriwiinni kayinni umosi qooxeessasino agadhanno yanna kunne hidebeelcho dano agarooshsheeti yine woshshineimmo

kuni budeho budeho yaa qooxeessinkera woymi quchuminkera addi addi garinni hee'nanni gara ikkanna kunino budeho yine woshshiniimo kuni budu danchuno bushino budino daafira qorophasiissa

quchumu dagate rosimine quchumu dagate rosimine yaannohunni la'neemmo woyite quchumaho rosu minihee'ra lowontanni lowo kaayyo uyitanno lawishshaho qaaqquullu xeerto doogo harrikkinni qooxeessaho roso afiria ikkihayikkiro wlowonta daanchaho

kuni ilamate barra borreessinanni mereershaati ilamate barra borreessinanni mereershanni muweete mittu qaaqqi godowame ilamiyanna mereeri geeshsha no barrubba woy yanna aganubba tsaanfanni doogoote yaati

kuni taraawa taraawa bateemmo beete wolu manchiwiinni wole mancho amadannoha ikkiro konne 0 traawannoho yine woshshineemmo ko traawa daafira umonkeno lowo geeshsha agadhanna qoropho hasiissannonke yare

tini saadate ceattooti saadate ceatto yiniimmo beete saada gamba assine ka'niintinni mitte lmi sase yine baalanta gamba assinen xaphi assine allaa'liniimmo ikkiro saadate ceatto yine hooshshineemmo

budbude yaannohunni la'neemmou weyite kunni budi umisiha ikkinnohu agadhinanni gari hee'rara dandaanno kunni budeno babba'itino daga umi umiinsa gariinni eerrissanno budeeti yaate lawishshaho sidaamu dagarano umisiha ikkinnohu budu noosi

qarqaru keeraanchimma qarqaru keeraanchimma yineemmoweete biifadonna xuma ikke uchola'ne ka'neentinni hoqarqari xumahu hattonoo illate la ateno lobo geeshsha biifiho kunni daafira qarqaru keeraanchimma yinee woshshineenni

kuni umi dirimi rosooti umi dirimi rosooti yineemmo beete shiimmaaddu qaaqqulli rosannoha doyechotenni hanaffe sette kifile geeshsha rosaano xaphi assine kanne umi dirimi rosaanootine woshshine

Tinni daggate paarkeeti daggate paarkeeti yineemo woyite dagga qooxeesinsara hattono quchuminsara biifadonna xuma asite amadinoha konne daggate paarke yine woshineemo doogooti yaate.

kuni taraawanno 1bti taraawanno nmoweeti babbaxxiyo garinni mannaho mannuwiinni dhumannira hige taraawaanni hattunu ganshu oo lawanni taraawanni wowoe amadah ikkiro kunni taraawanno b yine goshshie

kuni taraawanno taraawanno bemmoweete manchi beettira baaxitiho gawajjo shiqishnno ikkihu daafira koxbbi amadeo manniwiinni xeertiranna fafa hasiissaanke daafo koxibba umunke agadha hasiissannonke

kuni taraawanno xbbaati taraawanno ibbtinimmuweeti wolu manchiwiinni wolu manchira hige taraawannoha konne taraawanno 1bbt yine woshshineemmo hattono 0rawanno bb lowo gabacho iillisha daafira kuni bush

tini goobboomu ayiimate kaardeti goobbomaho ayimate karde yiinewoyite hennemo qoxxesira hattono gobanke gido hassisanote yate kone ikkino dafira tene kaarde ammadinkkin milli yiinaniki dafo hassisanke kaardete

kuni qaaquullu hakimeeti qaaquullu hakimeeti yineemmo beete qaaquullu babbaxxiho yannara babbaxxiho qarri hattuno gabajjo iillitaansa daafira hatte saatera adhine marreemo beete lowo geeshsha dodamatinni lowo k loassannonkiha hakkoe qaaquullu hakimeeti yine woshshineemo

tini dagate paarkeeti dagate paarkeeti yimiimo beeti giddoose hattono babbaxxiyooricho worre ka'neentinni gobbaado hoobe hoombe ka'ne co'ichonna biifado ikkeyoba hattono babbaxxiyowi mannu daye kae daa atanno bayacho dagate paarki yine woshshinoe

kuni hinkote fayyimma bayichooti inkote fayyimma yineemmo beete hinkonkera babbaxxiwoot issoo babbaxxiho gabajjo iillitaanke yaannara marre ka'neentinni ka'looshshe adhineemmonna afi'neemmo bayicho hinkote fayyimma yini woshshinen

dswhodhishshu owaante yaannohunni la'neemmo woyite tini hodhishshu howaante dagate lowo horo uyitannote lawishshaho daga mittu darginni wole darka sa ate horoonsidhannoha ikkanna mittu manchi iillate hasi'rinowa rahe iillanno assannohu hodhishshaho

kuni budehobude hoyineemmo beetebapattiho dani budi hee'ranna hattono umonke danancho horoonsi'nemmo budi inteemmonna qooxeessingira hee'neemmo garaatiyate